Tutawal, tutawal lesdi, kala lesdi fuu ɗo mari tutawal ngam holla ɗo lesdi ni kaza bana Najeriya, ko Kamaru, ko Chaadi. Ko toi ɗo mari tutawal mum.

Inji dirɓugo wiyeteeɗum bilenda, ɗo hutinire be yiite lantarki, ɗo hutinire haa dirɓugo kayan miya, jey goɗɗo yiɗi fu ba, tattasey, tinngeere, attarugu, baskooje, nyebbe, kala ko goɗɗo yiɗi defira pat, ɗo dirɓira totton.

Sare, sare mahande timmunde ɓe waɗi kowagol wi'atedum get ɓe maɓɓi sare mai, sare man ba en andi himɓɓe ɗo joɗa nder sare, ɗo walo nder sare.

Deftere janguki on ɗo, himɓe ɗo jannga, moodiɓɓe'en ɗo jannga ,pukara'en ɗo janga defte ,ngam ɓeddina ɓe annduki ko maabo fistinaɓe dow ko ɓe annda.

Tumatur, tumatur ɗo hutinire ha ɗefuguki hako, ko nyamɗu jolof, ko ko nanɗi e majum. Beɗo ɗefa be ɗo he’a fu waɗa ha salat.

Njaarendi, njaarendi ɗo hutiniri ha hundeji ɗuɗɗum, waɗuki mahuki sare mahuki suuɗi, waɗuki labi e panɗe, ko nandi e majum ɓeɗo waɗa njaarendi fu rufande ha leddi ngam himɓe wala ton.

Reediyoyel jey saafuki ko sankutiki habaru. Himɓe reediyo koo tiivi kamɓe on naftirta ɓe ɗo ha hoosuki habaru ɓe sankita habaru may.

Wakkatirgel on ɗo, goɗɗo ɗo jogi wakkatirgel ha jungo mum, ɓeɗo hutinira bo ha waɗugo ta falugo ngel ha jungu, gorko be debbo fu ɗo naftira ngam larugo wakkati.

Tiggo ko leeso ɗo hutinire haa waalugo .Ɓe ɗo we’ita diggo haa nder suudu ,ngam waalo ɗaano ko ma bo waalo siwto.

Jamɗe jey kaɓɓitir ɗe, hundeeji, e haɓɓugo not, e haɓɓugo kuusa leese, kabot, koromje, ko nanndi e maajum, ɗo haɓɓitire, ɗo fiste bo.

Wuro ko sare faunande, ɓe fauni nde, ɓe waɗi nde penti, ɓe wo’ini, himɓɓe ton ton joɗata ngam en andini himɓɓe ɗo joɗa ha nder wuro, ko ha sare.

Keke, keke ɗo ɓe ɗo naftira ha nyotugo limse ko kare, kare kese ɓeɗo nyotira be keke, ko kare kiɗɗi ɓe ɗo nyotira be keke, nyotoɓe kare majum ɓe ɗo viya ɓe tela en.

Desawal, ɓe ɗon wi'a tuta bee Hawsaare maa boo flag bee ɗemngal Tuurankore kala lesdi fuu ɗo mari Desawal, Desawal maɓɓe man ko moy kala lesdi fuu zanan Desawal maɓɓe ngam holla ɗo leddi maɓbeɗo leddi nii kaza ɗo leddi nii kaza kanjum on amfani Desawal ko tuta

Sukaɓe ɓiɓɓe worɓe, ɓe ɗo fijew ɓol ɓe ɗo ɓaɓal fijirɗe ɓol mai, gam sanki tu’iyam ko kuwa gam fijirɗe tam ɓannin.

Shittaje defugo on ɗo, ɓeɗo defira hako be majum ko be defa nyiri be majum ngam velna nyiri ko hako, ɓe bo nyiri ko hako heɓa nyaɗa.

Ɓiɗdo debbo, Ɓiɗɗo debbo ɗo oɗon haddi gudel mako, oɗon ɓorni riga, nden oɗo faɗɗi paɗe, en andini burna fu kam ɓikkoy rewɓe, ko buduje ko madu'en kamɓe on haddata gudel.

Babal fijirde sukaaɓe, ɓiɓbe worɓe ɗo fija fijirde ngam sankutuki ƴiam ɓnandu maɓɓe koo ngam fijirde tan bannin.

Dukkuje ko ma dukkuwal dukkuje ladde ɓiɓɓe leɗɗe on, dukkuje mai ha ladde fuɗata to ɓendi himɓɓe ɗo itta ɗo nyama ngal.

Daroɗe, daroɗe gite ɗo waɗe ha gite ma bo ɗo falei ha gite ngam faunuki, ma bo ngam atuki nange, ma bo ngam waɗuki lekki. worɓe e'roɓe pat ɗo fala daruɗe ha gite maɓɓe.

Deftere. Deftere winduki ɗo hutinire ha winduki siga, ko moi ɗo naftira be deftere winduki, pukara’en makaranta, e modib en jangirde, be huuwoɓe asibiti, be huuwoɓe ofis. Kala ko moi fuu ɗo naftira be deftere winduki.

Sukajo ɓiɗɗo gorko oɗo fauni limse cudi, oɗo paɗi paɗe ɓalejum, oɗo waɗi hifnere bo. O'fauni mako sab oɗo doggo.

Jamde hore maini dum jamdi les mai bo dum ledde. Ɗo hutirne ha mahuki sare ha boftuki leddi ha wadugo hundeji fere.

Haako, haako ale'yyaho do hutinire ha defuki haako do defa bo nyamdu jolof do bedda iyam ha bandu do beddan jamu fu ha bandu.

Sukaɓe fijoɓe fijirde bal nda ɓe ɗo ɓeɗo jeri ɓeɗo vakkidiri ɓe hosi hoto. Ɓeɗo nder limse maɓɓe maa bo uniform fijirde bol maɓɓe.

ledde fulawa, be awiɗe ha sera chi’e ma bo ha sera sare ngam be wo’ina sare maajun ledde fulawa ni ɓe do faunira sare ko babal fere ɓe ɗo wadira bo lekki bi fere haako fere be awɗira lekki.

Sare: Nda hundeji ɗuɗɗum ha nder sare ɗo. diga katineru lamtarki defugo, diga goraru lowugo ndiyam, diga daro yiwugo ko nandi e'majum. Pad ɗo nder sare ɗo.

Posta maabo jannginooji dow laawol, ɗo ɓile dow laawol, maabo ɗo takke dow laawol, maabo ɗo tigge haa sera laawol, ngam janngina saaloɓe, ko famtina ɓe haa babal ɗoofa hunde ni kaza ɗo, haa ton woni.

Ta dirɓe ɓe ɗo wi’a ɓe immigration, ɓeɗo wi'a be imagination be ɗemgal turankere, kugal maɓɓe ni ɓe ɗo hakkilina kare, be himɓɓe je nastata wuro, be vurtata. wuro

Jamɗe: Jamɗe fistugo hundeji yo windo, yo dammugal, yo dammugal mota, yo korowal. Kala hunde ɓe fistirta fu be kusaje on fistirta.

Lekki, lekki mai ɗo nder kwali amma lekki majum ɓe ɗo godira on, to nyau ɗo ha goɗɗo be godan on ɓe lara nyau mai don na ko wala.

Modibbo Makaranta e Pokara'en Makaranta. Modibbo mai ɗo dari ha yeso Pokara'en Makaranta oɗo janginaɓe, Modibbo mai be gorko Pokaraen mai ɓiɓɓi wurɓe on.

Yonɗe sare on ɗo. dammugal sare mai ɗudo fooɗi mabbi. Nda mashin bo ha yonde sare majum. mashin mai ɗo joodi les leggal, ha yonɗe sare par majum.

Injiwa ɗo ɓe ɗo hutinira ha waɗugo leeso, ko koromje, kanje fu ɓe ɗo sumpitira on leese, be koronje, wato kaatako ha kaatako on ɓe naftirta.

Jamɗe ko nangi aɗɗahi, cheebur, manja gara. Be luttuɗum ko nanɗi e majum. Ɗo hutinire bo ha buftugo calte. ha wasugo gaska, ko wasugo leɗɗi.

Himbe siyasa ɗo jogi tutaji ɗo wanca nder wuro, tutaji ɗo ɗo holla nda jam'iya ɓe woni ngam himɓe sufto jam'iya maɓɓe.

Urdi worbe be roɓe fu do hutitina be urdi do wuje ha kare do wuje ha ɓandu ngam himbe fauna himbe ura nana belɗum mabo kare uro.

Hore sudu, hore sudu ɓe fauni nde ɓe ɓili nde pali lantarki ɗo haska, ɓe vo’itini nde.

Pukara’en makaranta ɓe joyi, ɓiɓɓe worɓe tato, ɓiɓɓe rooɓe ɗiɗo ɓe ɗo fawni nder limse makaranta maɓɓe, yannde may on ɓe fuɗɗi ɓe feni yahugo makaranta.

Nyebbam wujuki ha yeso. Ɗo hutinire ha wujuki ha yeso. ngam wo’ina yeso, laɓɓina yeso. Roɓe on ko ɓuɗuji on faunurta ɓe majum.

Deftere janguki: Komoi ɗo janga deftere janguki ngam dalilaji fere-fere. Ɗo janga deftere janguki ngam fama ko famtai, ɗo jange ngam jarabawa, ɗo jange ngam bincikeji ma bo ko nandi e'majum.

Madi, madi on ɗo ɓeɗo maha ɓe timminangen madi mai bo ɗo mari hawa hawa wato gidan sama ɗon chudi ɗuɗɗi ha nder maji.

Frish londe fewnatenga ɗo hutiniri be hite lantarki. Ɗo sigi nyamdu nyamuki e njaramji nder majum ngam ta wonna, ɗo sige hakoji fu ngam ta wonna.

Sare larugo tivi ko televijin ha ɗo ɓukkoi worbe e roɓɓe ɗo wara lara tivi yelima e bol ko e wasan diramaje ha ɗo ɓe larata.

ci'e mahaɗe. ci'edo mahi ɗiɗo jeri da binɗo gerr biddo gorgo do sala, biddo debbo do sala, nda leggal lam tarki ha yeso ci’emai.

Nyibbam hunduko wi'ate ɗum jambaki, rewɓe on andirama be hutinke be mai, rewɓeɗo faunira be majuum, ɗo baka ha hunduko maɓɓe gam fauno.

Liddi, dabbawa on nder dabbaji, liɗɗi ɗo joɗa ha nder ndiyam, himɓe ɗo nyama liɗɗi ngam nana belɗum, ɗo nyama liɗɗi bo gam waɗa lekki be kusel majum, ɗo nyama liɗɗi bo gam ittugo suno fu.

Sare nyamuki nyamdu ko yaruki diyam, ko siutare, ha sare ɗo o himɓɓe ɗo wara nyama nyamdu, yara ndiyam, ko joda siuta yewto maɓbe tan.

Chura nyamuki e yaruki hado on himɓɓe warata nyama yara nyamdu fere-fere, e jaramji fere-fere, ma bo siuta ɓe ɗo wo’ina babal mai ngam himɓɓe tokka warugo.

Tingeje, Tingeje ɗo ɗer ɓiɓɓe hako ko ɓe defirta hako ko takai ko nyiri ɓeɗo he’a waɗa gam welna hako ko nyiri.

Lenngi junngo e baatirji may e falantooki haa noppi wi'eteeɗum "buluutud". Ɗo huutiniree ni haa huunde ɗuuɗɗum, ba noddugo goɗɗo, winndugo pataakeeji e tuuruki hooto, ɗo "sankitisa" habaruuji haa hakkunde yimɓe.

Pukara'en jangirde makaranta be tato ko moi ɗo wali dow loso muɗum, leso ni do wali ngam wala diina wala siuta ma bo wala tan bannin.

Babal moftorde, babal ɗo ɓe fauni nde, ɓe wo’ini gam ɓe waɗan moftorde, ɓe gayyan himɓe mauɓe mauɓe ɓe waɗan moftorde.

Agogo be Kalagaje, ha jungo Debbo be jungo Gorko. Ha jungo debbo do, odo wadi Agogo be Kalagare, jungo Gorko do bo, Kalagare on tan o wadi

Laɓi, laɓiɗo ɗi kalakala ɓeɗo naftira ha sare ɓe o ta’ira hako beɗo ta’ira burodi be ko nandi e majum, nda laɓi majum ha gefe ɓaki makibo ki ɗo joɗi ha gefe.

Ɓulumji, ɗo wi'e ɓulumji ko doya sa'aɗi, ɓe sa'i be geraɗe, ɗum nyamdu on himɓe do nyama nyamdu bo ngam Haara, ngam itta weelo, ngam bo ɓedda njamu haa ɓandu.

Sukabe fijo6e ball, be do nder limse fijigo ball mabbe. Be do fija ball ngam be sankita iyam, mabo ngam fijirde hakku'nde maɓɓe tan ngam be nana beldum.

Madujo ko debbo ma bo Dada o ɗo joɗi ha joɗurde ko ha korwal nda mo mori be gasa mako o ɗo fauni kare mako bo.

Kodol ko Sarka be Yeri be Jawe be Halagare roɓe on naftirta be majum ɓe ɗo waɗa ɓe ɗo faunira Kodol ma Sarka ma ɗo bile ha dande, Yeri ɗo bilei ha noppi, Halagaje waɗa ha koli, Jawe bo ɗo waɗa ha jungo ngam roɓe fauna ko bo ngam sendita ɗo gorko, ɗo bo debbo.

Wa’ate ga mota, motawa nga ga manga, gam majum bo ɗo hutinire ha hosuki kare makko-makko ko kare manga manga ɗuɗɗe yara babal fere.

Kosam, Kosam ɗam, ɗan ɗe nder taaso, ɓe yiggi ɓe yiggi ɗam ɓe waili ha nder taaso, kosam ɗam himɓe ɗo yara kosam.

Depte jangugo on ɗo. Ngam ɗe ɗuɗɗe kanjum waɗi ɓe vi ɗe depte. To gotel bo, ɓe vi'a deftere. Depte jangugo ɗe ɗuɗɗe. Ɗe ɗo yeudindiri bo. Gotel ɗo yeudindiri dou gotel. Ɗi ɗo jooɗi bo dou korwal jangugo, dou korwal windugo.

Wa'atenga mashin. Himɓe ɗo wa’a wa’atenga mashin ngam yaha hajeji maɓɓe ngam yara ɓe babal fere. Himɓe ɗo wa’a ɗo hosa dongle bo, ɗo mari kosɗe ɗiɗi wa’atenga mashin mai.

Jamɗi wiyateɗum pulaya. Ɗo hutinira ha hunɗe fere-fere. o hutinira ha habbuke jamɗe. Ɗo hutinira ha fistuki jamɗe to sati konoi.

Paranti, bi'eteeɗum Tirey. Paranti njamdiwa ɗo huutiniree huunde fere-fere, ɗo sige taasaaje haa dow may, ɗo waɗa nyiiri haa dow may nyaama Ko nanndi e maajum.

Jauleeru, maa bo ɗo wi’e babal nyaamugo nyamdu e yaruki njarateɗam, himɓe ɗo yaha nyaama ton, yara ton, himɓe ɗo siuta ton, woɓɓe fere bo haa ɗo wama ha ton.

Jamde diga pilaya, diga scrudreve, ko nandey e majum do hutinre ha fistuki hunde, ha haɓɓuki hunde, ha sumpuutuki hunde ko nandee emajum.

Nyiri on ɗo nder taaso. Nyiri mai bo nyiri marori on. Ɓe ɗo vi'a jolov, ɓe defi, ɓe waɗi nder taaso. Ndaa ɗum ɗo.

Lekki je gargajiya, ko lekki sare, kurori lekki mai on ɗo, ɓe uni ɓe wartiri kurori ɓe waɗi ha leda beɗo sorro.

"Yeso" yeso ɓiɗdo debbo on ɗo oɗo fauni yeso mako mai ha honduko mako o waɗi nyebbam o waɗi be gazal oɗo moosa.

Nyebbe nyamdu on jey himɓe ɗo nyaama, ɗo hutinire haa wakkere kala kala. Ɗo waɗiri alele be nyebbe, ɗo waɗira kosey be nyebbe, ɗo waɗira nyamdu garawgaraw be nyebbe. Nyebbe bo ɗo mari ampani fahin, haa ɓanndu, ngam ɗo ɓedda.

Fijirde dambe ɗum fijirde on je ɓukkoi fijata, mauɓe ɗo fija fijirde mai. Ɓeɗo fija ngam ɓe sankita iyam haa ɓandu maɓɓe, ko ɓeɗo waɗa ngam fijirde tan banin, fere bo ɗo fije ngam heɓe chahu.

Deftere, deftere janguki ɗo hutinire ha hundeji fere-fere ɗo janga deftere ngam fama, ko famtai ɗo janga deftere gam nanugo belɗum ɗo janga deftere gam waɗugo bincike ɗo janga deftere ngam bo lara ko anda.

Kowagôl, Kowagôl sare on ɗo wi'atedum gét, ɓedo waɗa mabɓira sare ɗaɗum ɗoni ɓedo waɗi maɓbiri sare.

Posta, maa boo ɗon wi 'e jannginaaɗi, jannginaaɗi takkaaji, ɓe ɗo waɗa posta haa sera laawol, ɗo takka posta sera laawol, ɗo tigge posta sera laawol, maa bo ɗo ɓile posta sera laawol ngam janngina saalooɓe haa babalɗo, ɓeɗo soora huunde ni kaja ɗo.

Defteji, defte ɗo nda ɗi ɗo ɗi ɗuɗɗi, defte jangugo be defte vinduki fu, ɓeɗo vindira dow majun pad ɗi ɗo hauri.

Unirgal e gafurgal. Ɓeɗo unira hakoje, ɓeɗo unira cittaje ɓe ɗo unira daddawaje be tattashe , be konandi e majum ha unurgal be gafurgal mai.

Maɓɓode dammugal sare, be daga li ha yonde sare mai, maɓɓode sare mai ɗo foɗii maɓɓi, nda daga liru bo ɗo joɗi, ha daga li ɗo himɓe ɗo wala, ɗo joɗa bo siuto.

Lekki, lekki moɗeteekon ɗo saawi nder kwaali ɗo moɗeeni wakkati, to goɗɗo saatay, koo ma wakkati to goɗɗo nyawɗoo yahan saara nyaƴndirki ɓe windina mo lekki, wara soodo moɗa ngam he ɓan njamu.

Gaasa, ɓiɗdo debboɗo o moori gaasa mɗako, maa boo o moori hoore maako ngam fawnugo rooɓe on anndiraama bee mooruki.

Fulawa: Hako fulawa ko ma pindi fulawa ɗo awe ko hatoi ngam vo’ina babal, fauna babal voɗa, wakkati gobo ɗo waɗire lekki, wakkati gobo ɗo waɗa ngam babal ura.

Pukaraajo, ko ma modibbo jei addini Islama. O ɗo ha nder julurde. O ɗo janga Qur'an, maabo o ɗo waaza derdiraaɓe maako julɓe.

Toggowol Toggowol gareru wurɓe on ɓornata toggowol gaare, ngam ɓe fauno. Ɓe nyoti toggowol garewol ɗo ɓe fauna.

Parantije wiyete plate. Ɗo yewnidiri, ɗi ɗuɗɗi yewnidiri parantije do hutine ha wadugo nyamdu nyama, ha wadugo nyamdu ha tasaje yowa dou majum.

Ɓiɓɓe leɗɗe leemu, leemu lammuɗum mangoro bee goiva ɗo huutinire haa nyamugo, himɓe ɗo nyaama ngam bedda ƴiiƴam koo njamu haa ɓanndu maɓɓe.

Worɓe be ɗuɗɓe, wato wiyotoɓe ni dan siyasa. Ɓe mofti, ɓe hauri, ɓe hoosi hoto. Kamɓe on daɓɓititta korwal laamu ha nder wuro.

Yadiji limse, yadiji limse ɗo ɗuɗɗe ɓe ɗo nyootira toggooje. Worɓe ɗo nyoota gaare maabo jompa, rowɓe bo ɗo nyootira gude.

Ɓiɗdo debbo. Odo borni toggowol mako, juɗɗum jungo toggowol man ma juɗɗum. Oɗo suddi be dankwali mako. Odo fauni, Odo jogi boro mako.

Ɓiɓbe leɗɗe daga lemun zaki, lemun Sami, dukkuje, ayaba e kankana, ɓe ta’i ɓe waɗi ha paranti ɓiɓɓe leɗɗe ni ɗo nyame ngam ɓenana bellɗum, ɗo nyame ngam heban jamwato ɓedda iyam ko sembe ha ɓandu, ɗo nyame bo gam itta suno tan banni.

Deftere janguki ɗo hutirine ni ha hundeji fere fere, ɗo jange ngam fama ko famtina, ɗo jange sa’i jarabawa, ɗo jange ngam nanugo beldum, ɗo jange to waɗan bincike hunde fere, pukara'en e modibe pad doe janga deftere.

Deftere, deftere jannguki, ɗo jannge deftere ngam haajeji fere-fere, ɗo jannge deftere ngam faama ko famtay, maabo ngam jannga tariha naane, ko kuwa tariha himɓe kiɓɓe, ɗo jannge deftere ngam ɓesduki anndal, ɗo jannge deftere ngam nanuki belɗum, ɗo jannge deftere ngam waɗugo bincike, ɗo jannge deftere fu ngam waɗuki jarabawa.

Joɗirgal ɓeɗo hutindira ha joɗugo, ko walugo, goɗɗo to so mi wara joɗa dou mangal, ko wala dou mangal, ɓe ɗo siga gal ha sudu ko ha babai sudu siutare.

Tariha ,hooto tariha on ,ɗon tariha bo jey najeeriya ndaa ɗum ɗoni Kuwin Elizabet be Saa Ahmadu Tafawa Ɓalewa tariha maɓɓe on ,ɗo hotooji maɓɓe.

Lekki, lekki yarugo je bingel ma bo je ɓukkoi, ɗo der palel mum, ɗo yaraki ni wakkati to bikkoi nyaube gam heba jamu maɓɓe.

Jamgel. Jamgel ɗo ɓeɗo hutinira ha sudu defetendu. Ha de fetendu on be siga ta ngel. Ɓeɗo woggira tingere, baskoje, hako. Ɓeɗo woggira be majum mabo he’a.

.Ɗakol ɗo wi'a ɗakol ko jannginooji takkaaji, ngam ɓe ɗo takka on haa mahol ,ko ɓila ha leggal ko tigga ha sera laawol, ngam janngina himɓe babal ha kaja, ɗo hunde kaja ɗo, ɗo sorre ha babal ni kaza.

nNyamdu, Hako, Geraɗe, Kankana ko Lutti Emajum ɓe hauri ɓe Jilli, ɓewati nder Tasawo. Nyamdu ɗo Nyamake ngam Itta Welo, ngam Itta Suno, ngam Nyaunda Nyawu ko Lutti e Majum.

Kateneru, wato kateneru sudu defuki. Ɓe ɗo defa ton amma ɗo je zamanu. Ngam nda gas kuka, nda firish ko nandi e majum.

Ɓabal sorgo wa’atenga mota, ha ɗo on ɓe sorata motaji, mo yidi sodugo fu ha ɗo warata supta mota nga o yiɗi.

Gaasa biɗdo debbo on, o fauni hoore maako, koma o fauni gaasa maako be kala fere, o morainde kam. O fauni nde on ni, o hauri gaasa majum o waɗi nde nokkure fere-fere.

Yeri, ɗo fawnire, ɓiɓɓe rooɓe on, kooma rooɓe fawnirta be yeri, ɗo ɓila haa noppi maɓɓe kooma fala haa noppi maɓɓe, ngam fawnuki, maabo ngam senndu tirki hakkunde debbo be gorko.

Joɗirde e tebul ha chaka. Tebul ɗo chaka, joɗirde bo ma bo koromje ɗo tari. Ɗo joɗe ha koromje ɗo ko ha tebul ɗo ngam nyama, ɗo joɗe ngam vindi, ɗo joɗe bo ngam siuto tan banni.

Desawal ko tutawal, kala lesdi fu ɗo mari desawal maɓɓe, e maa bo tutawal maɓɓe ngam holla ɗo wuro maɓɓe, kala wuro fu ɗo zana desawal maɓɓe jei sendititta hakkunde gure.

"Killiwal" ma ɓo agaguwa ndiyam ɗum dabbawa on dabbawa mai ɗo joda ha ndiyam ma ɓo ha sera mayo himɓe ɗo nyama kusel mai.

Toggore vi’ateɗum riga je roɓe on, roɓe on ɓornata be nyoti nde ɓe fauni nde be ɓuli ni gunki, ngam notadugo talla majum mo lari pat to yiɗi yaha nyota iri mai.

Saare, sare wi'atende gidansama cudiji ɗuɗɗum ɗo totton ɗo yewniniri, himɓe ɗo nasta walo totton, ɗo yaha janga totton, himɓe ɗo yaha waɗa bukiji bo totton.

Wa’atenga mota be pucchi didi fu do hutinire ha wa’ugo yaha babal fere, himbe do wa’a mota yaha babal fere wada hosa be kare nder mota yaha babal fere, non non pucci fu himbe do va’a do hosa be dongle fu yaha babal fere.

Gasa hore ɗo morande. Ɓingel debbo o'mori gasa mako o'rufitika ha yeso ngam fauno ma bo ngam vo’ina hore mai.

Pucci ɗiɗi be himɓe ɗiɗi ɗo va’i ha dow Pucci ɗo. Hootowaɗo jaaniga'on, ɗo jaangina amin no-himɓe naane va’irta Pucci.ko kuwa yaahirta Konuuji e huunde feere.

Sukaɓe, be ɗuɓɓe. Sukaɓe fijoɓe bol, ɓe ɗo ɓorni limse fijirde bol maɓɓe, ko kuwa fijirde sankutuki iyam. Nda ɓe, ɓe ɗo ha babal fijirde bol maɓɓe.

Deftere Janguki: Himɓe ɗo janga deftere, pukara'en ɗo janga deftere, modiɓɓe ɗo janga deftere ngam fama ma bo famta ko ɓe anda ko ko majiriɓe. Deftere ni ɗo ɓedda andal.

Lemun sami bingel leggal on nder ɓiɓɓe leɗɗe kanjum fu ɓeɗo yara ma bo ɓeɗo nyama ba ɓe nyamata luttuɗum ɓiɓɓe leɗɗe lemun sami ɓeɗo nyama wakkati fere go bo ɗo yara waɗa lekki, hako mai be ɓukkoi mai be bawo mai pat ɗo waɗa lekki.

Rottode, waato cokali be laɓi. Cokali ɗo hutirde haa nyamugo, haa yaruki, ba gaari. Koti laɓi bo ɗo hutirde haa ta’uki haako, lemu ko nandi e maajum.

Hunyare dabbawa on der dabbaji do jode ha ladde ɗo joɗe bo ha sare da hunyare maini de do dardini ukkoiji mako dada be ukkoion je hunyare.

Dambe ko gala, fijirde on jee andiraama, worɓe fijata fijirde mai. Ɓe ɗo fiije fijirde mai ngam holluki mo ɓuri sembe. Haa jaarendi, ko leddi, ko mbulbuldi boo, ɓe fijirta fijirde dambe ko gala mai.

Fijirde bol, suka ɓe ɗo nda ɓe ɓe ɗo fija bol ha nder babal fijugo bol mai, bol ni ɗo fije ngam sankutiki iyam, ɗo fije gam nanugo belɗum, ɗo fije gam waɗugo gaasa hakkude sobirabe, ko hakkunde kulopji, mabo, hakkunde sobirabe.

Hufuneeje, hufuneeje waɗugo haa hoore, ammaa jey rowɓe. Waɗan hufuneere, ngam maɓɓa gaasa, waɗan bo ngam fawna.

Ɗaudi biɗɗo gorko. Ɗaudi ɓiɗɗo gorko on ɗo oɗo fija bol, nda bol majum o sakkini dau hore mako oɗo fija bol.

Limse, limse yadiiji ɓornugo jey worɓe. Worɓe ɗo nyoota ɓorna, himɓe ɗo ɓorna limse ,ngam sudduki hoore asiri. Mabo ngam suruki, ɗo nyoota limse ɓorna ngam atugo ɓanndu goɗɗo, diga jaangol ko hendu ko collare ko ndotti feere.

Tummude, feefande, paunande. Tummude ɗo hutinire ha waɗugo kosam, ha waɗugo kurori, ha waɗugo gari, ko nyiri. Kuuɗe ɗuɗɗum ɓe do hutinira be tummude ko tummuɗe do.

Defirde koo kaateneeru ɓe fawni nde ɓe wanni ɗi duroowaaji, ɓe wanni nde bee pampo haa ndiyam ilata haa defirde ɗoo on rowɓe koo worɓe ɗo nasta defe huunde nyaamugo, koo waɗe huunde yarugo, koo huutirta jey nyaamugo pat ha defirde ɗoo on waɗate.

Nyamndu, nyamndu nyaamuki, nyiiri maaroori, kusel, e haako kaabiije, himɓe ɗo nyaama nyamndu ngam itta veelo haa reedu maɓɓe maa bo, nyaama nyamndu ngam itta suunu.

Puccu ha nder ladde nda gu ɗo gu ɗo samna, ɓandu majum danejum, be toɓɓe toɓɓe ɓalejum, gu ɗo samna nder gene.

Kombowal, kombowal ni ɗo hutinire ha nastuki erta mayo, diga himɓe diga dongle, pad ɓe ɗo lowa. Ma bo waɗa nder kombowal ngam erta mayo.

Liingu amma liingu do zaniga on wala yonki. Ɓeɗo waɗira paune on be majum. Ɓeɗo siga ha sudu siutare viyetede palo.

Nyabbam ɗo ɗam diyam- diyam, do wujee ha bandu gam bandu walta digga voɗɗa, ɗo lotire hore bo gam gasa hore delkita voɗɗa.

Koɗol bee yeri, ɗo huutinire haa pawnuki, rooɓe on bo ɓurna fuuh naftirta be maajum, ɓe ɗo ɓila haa daande maɓɓe koɗol may. Yeri bo ɓe ɗo fala haa noppi maɓɓe ngam ɓe fawna.

Kowaagol sare, sare ɗo ndade ɗo ɓe wa’i ɓe mahi ɓe timmini ɓe waddi kowagol ɓe maɓɓi. Kowaagol bo ɗo rena saare ngam ta sare jooɗo bannin.

Gorko, ma bo nyakojo wiyatodo baba, o ɗo fauni nder toggoje gareji mako, o do wadi hufnere mako; on o hosi hoto.

ɓiɗɗo debbo oɗo ɓorni toggowol mako juɗɗum, Oɗo fauni be majum, oɗo takki lalle mako ,toggowol mako mai lawni cuɗi cuɗi.

Chittaaje on ɗo, jee dow ɗo namaaka, jee les bo naminga. Ɓe ɗo hutinira bee chitta haa defugo haako, ko defugo nyamdu ngam welna haako ko nyamdu.

Ɗeftere. Deftere winɗuki. Ɗo hutinire ha winɗuki. Pukara’en,e moɗɗibbe ko moi ɗo vinɗira honɗeji mum ha nɗer ɗeftere siga.

Ha dou maadi ɗo ni, ko mahol ɗoni, ɗon ha ɓe ɓili kemera. Kemera ɗo ɗo hosa hoto nastiɓe, vartuɓe, saali ɓe pat ɗo hoosa hoto maɓɓe.

Tutawal. Tutawal wuro ko gure. Kala gure fu ko gural fu gal ɗo mari tutawal je hullata ɗo, ɗo wuro ni kaza.

Kombuwal: Kombuwal ɗo heɓe diga leggal ɗo seha leggal, fe'a lora fefa wartira ɗum kombuwal. Ɗo hutinire ha iltugi ha mayo ko era mayo. Diga himɓe be dogle fu ɗo nasta kombuwal ngam erta mayo.

Lawol koka tarko ko buwanga lawol kolta nda kolta majum ɓe ɗon waɗa ɗum kolta mai nda injiwa mota wanga ga ɗo wabda ɗiggutungo kolta mai.

Sare on mahande, nde ɓe mahi sare mai ɓe wo’ini ɓe waɗi babal cew dum ni ha sera sare mai, ɓe aawi hako fulawa ngam bedda wo’’unugo sare mai.

Gasa ɓiɗɗo debbo mori hore mako, mabon mori gasa mako, o rufite o faunika o mori be gaasa a tashimen no beddi gam fauni ki.

Adepto, ɗo wi'i adepto do hutinire be hite lamtarki. ha ɗo on cudi cudi mai peto peton haɗo goɗɗo waddata ɓoggol mun ko hore ɓoggol tvi, e waya, e rediyo e nandi e majum ɗiso totton ngam chajo.

Butadu, ko butali, nda ɗum nder hako majuum ,butali mai bendi vooɗi , ɓeɗo defa butali, ɓe ɗo wadira konfilas, ɓe ɗo wadira hunde duɗɗum be butali.

Jarduɗe ɓeɗo naftira ko kuwabo ɓeɗo hutinira ha yarugo ti, ha yarugo gari, ko yarugo ndiyam, ko moi ɗo naftira be majum.

Joɗirɗe pauna ɗe, ɓe ɗo sigi ɗe ha sudu siutare, nda joɗirɗe majum ni ɓe wo’itinki, ɓe fauni sudu majum.

Jamdiwa, jamdiwanga ɓe ɗo wi'a nga bulutut ɓeɗo naftira ha noppi ɓe tiɗata to ɓe tidi ha noppi ɓedo nana sautu na seto sautu majum vurti omba to be tiddi ɗum ha noppi ni nanan sautu.

Nyebbam ɗo je wujuki on, amma na ha bandu pat ɓe wujata ki ba; ha les nafki be wujata. Robe on naftirta be nyebbam ɗam.

Katarko be tarotowal, nda taratowal ɗo ni ɓe faunigal ɓe wo'ini dekoreto fauni ngal wo’itini nda katarko mai fu ɓe fauni be waɗi yiite yite ɗum ɗo laaɓi woɗi ha chaka wuuro.

Posta ko janginoɗi takkaji, do takke hasera lawol ha mahol ko ɓile ha dolabi, ma bo tigge ha dolabi gam jangina saloɓe fa, ko famtina saloɓe ha babal ɗo hunde ka zare ɗo sorre ton.

leeso ko tiggo, leeso ɗo ɓe fauni ngo, ɓe fii ngo, ɓe timmini ngo nda ɗum ɗo ɓe fauni ngo, himɓe do siga leeso ha sudu gam walo, ko gam walo siuto.

Wuro, wuro timmunde on ɗo nda ci’e, nda ilagol maji, nda bo leɗɗe ha nder wuro majum.

Kuwagol saare on ɗo, maa bo dammugal saare kanju on ɗo be bulok ɓe ɗo mahiri.

Pararu dabbawa on, jey firata ɗo jooɗe haa babalji fere-fere, ko ma nokkuure fere-fere. Pararu ɗo jooɗe dow leɗɗe, ɗo jooɗe dow haako, ɗo jooɗe dow pinndi, haa nder ndiyam fu ɗi ɗo jooɗa.

Sukabe bibbe worbe be dido bedo fija fijirde je be vi’ata tebul tanis be demgal turankore, dabe be do jogi kondoji majum o sakkina hokka o, o sakkina hokka o.